Eni poto labolo ka ma labolo tye ma kipito iye labolo acel dong tye ma tye mito tegi ki acel dong tye ka nyak ma kome tye ka bino ki dong i lum bene tye ma tye piny piny labolo matino bene tye ma tye ka dongo.

Dano ma gitye cat iteng yo giti cat inget gine jami bas iwang bas idi yo inget yo jami mogo macalo soda ki pii mucomo

Poto poto anyogi ma kipito anyogi i iye anyogine pud do tino pud guyabo dongo ayaba anyogi matino ki dong yo matidi okato i di anyogi enoni ki dong yadi yadi ti ingeye

Eni raa madwong ma gitye i pii mukene gitye ka mato pii mukene obuto woko. Man eni pii nam madit ma tye ka mol meno raa eno gin kono gitye i pii.

Cing dako ma omako cing latin ma pudkinywalo anywala latin kono obuto piny kuruko bongo i kome dakoni omako cing latinne

Nyig kic nyig kic acel ma tye i kom atura ti i wi atura atura ma kono kalane tye papul papul nyig eno ni kono ti ka doto en dong gin ma ginongo i kom atura enoni

Rii gin adek gitye ka mato pii i national park ma lee mukene bene gitye i ngegi gitye ka wot ki cam yadi madongo bene tye i ngei.

Eni tol tol ma kong kionyogi piny ma kono kalagi tye light grin ki dong acel tye madongone ma tye matar tar ma eni tol me tweyo jami.